Tumtumdiba n zaya bɛ puuni dabba ka paɣa gba biɛni bɛ puuni sheba ye liiga piɛla ka sheba pili zipil'nuɣuso paɣa maa sola jinjiɛm sabinli bɛ tooni ha ka tihi biɛni.

du puuni n bɔŋɔ ka niriba bɛni da ba ni paɣ' da ba maa shɛbi yɛla bi nuuhi ka shɛbi yɛ liga sabila ka ʒɛ tɛbuli gbani ka yɛ duhigu tam paɣ' sani

Paɣa n boŋo ka o ʒi dikpuni gbuni ka yɛ tani niɛma ka kurifooti ʒɛ o sani ka duɣu tam kuripooti maa zuɣu ka kuriga nim ʒɛ teebuli loŋni

Niriba n ʒia ŋɔ ka bɛ puuni paɣa Ninkurigu biɛni o malila zab'piɛlla ka so gba biɛni ka ye liiga ʒee ka so gba be nimaani n o bi ye daliya ka bɛ nyaanga filaawaasi saya.

moɣali n bɔŋɔ ni maani ka tihi saya ka suɣuli saya ka kuɣusi bɛ di gbuni kuɣusi maa shɛŋa nyɛla zaɣi zɛhi ka mori vohindi na ni.

Palli zuɣu n boŋo ka sarati niŋ ka paɣa so ʒiya ka gbubi bia ka chɛchɛ gba doya ka moto gba doya ka do so ʒɛya ka ŋmaariba foto

Bihi ata n chena bɛ bela sambanni yino maa gbibila kpaa ka so biɛni n so jinjiɛm sabinli ka so gba biɛni n ye liiga ʒee ka bɛ nyaanga ka yili zaya yili maa nyɛla mopila.

Daadama n ʒɛya bi ʒɛla ko biɛɣu ni ka so kuriya n duɣuri binshaɣu ka so kuriya bi yɛla daliya vakaɣali ka di boɣu ni niŋ dozim o nyaanga ka so yɛ liiga sabinli